Xa tini missile xawissanni noohu ninkera aleenninna woroonni gordu dani kuulinni buuraminoha mereerosi hincilaallotenni cufamino kaameela haranni nooha, kinchunni loonsoonni doogo alenna woroonni higge noota xawissanno.

tini dorunni loonsoonni mixashsho haammata uulla duunne hee'noonnite leeltannoti konnira bushshu togooreno hayyotenni loosate lowo geeshsha injaanno yaate kuri hayyote

Qolteno rosiisaano laonsa maareekkidhanno gedenna ha runsi keenote guma amadde rosaanonna qaafonsa mitte wogga giddo agarranni ikkadimmansa ledo xaadisse la anno gede dandiissitannonsa.

Beetto maccate wodhinanni seesu uduunnicho angasera amadde leellishanni noo. Beetto angaserano culunqo mannita woyi hirrannita wodhite no. Beetto danaseno biishshate.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno manchu anga lame duummaaddare amade nooti leeltanno

Mini Looso buuxa daqiiqa Loonseemmo borreessitino gufo giddo dar kayinni niwaawennita umi malaate garunni horoonsi ransa buuxi Mini Looso buuxa.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Misilete aana nooti tini you tube manaho lowo horo uyitanota ikite leeltano yaate togo yineemowoyiteno babaxitino egenshiishuwa kawaani hinge afinani.

Loonseemmo seeda yanna keeshshitanno mada leella gogu aanaanni addi addi dhibbu malaati hanni niwaawe mitteenni kalaqamanna w k l Loonseemmo.

Doogote aana karonni dadalo, kone dadalo manu gatisini ikko hire abe mitore fushaato fushiranni loosirano loosoti kuriuno maxxaxeesu, dinichi, tumatume hattono wkl.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

konne bayicho rosu mine yine woshshi'nanniwa ikkanna, kuni bayichino lowontanni illete la'ate baxisannoho, hattono tenne hoowe giddoonni kayiinsoonni haqqubba biiffannote.

Lowo kaameela Kuni kaameli yaa lowo horo aano makeeneati yaate duucha manna hanqafanoho yaate kunino aano horo giddo rosaano dargunni darga iilishano

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemmo. Tenne misile aana leelanni nooeri mitte mancho kollishsho jakeeta uddidhinota xawissanno.

sasu meenti xila amaxxe doogote aana uurre noowa badhensaanni hige jawu hijaari no mulensa mitte haqqicho no insara albaanni hige haanju kameeli no

Tinni illete leelitanni nooti ittoyoopiyu budi giddo mitto bude amade heerrano gareti kunni manni wo'ma uduune uddire mittu angate aana...

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe

Kuni bayich fooqete aana noota sagalete mine ikkanna la"ate ikko ofollate lowo geeshsa baxissanno bayichot ofollinanniwino lowo geeshsa baxissanno bayichot.

kowiicho poletiku manni gamba yee nooti leeltanno udiransa amanyooti lowo geeshsha leellanno badooshu leellanno yaano siccu topiyunnihu leellanno mannu lamunku anga amadde nooti leeltanno

aleenni leelitannoti firijete. fireje mini uddunnichoti. firije babbaxino loosira lowo horo aanno uddunnichoti. waa qiissate lowo horo uyitanno. loossannohu korrenteteti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro duumo jankeete ududhino mancho beetu leddo leeltanni nooe.

tenne basera afantino gashshaano loosantino loossa towaanyo assitanni dagginori hattono, loosame keeshhsino latishshubba maassisse dagate uytanni noo bayicho ikkasi huwantanni.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate rosaanchu fonqoloho ofolle noohu leellanni nooe

loossinore mimmitinsa ledo tenne coy fooliishsho giddo noo hasaabbanno gede assi loossinore mimmitinsa ledo tenne coy loossinore mimmitinsa ledo tenne.

Egennaa misa Hedonsa qineessidhe shiqishsha assate addinta shotannonsa heedhuro irko hasiissannonsa ledo loossanno gede assi Egennaa misa Hedonsa qineessidhe shiqishsha.

tini alenni leltanoti misile maa labano yinumoro lamu manoti maagano maga'nitani noo qolteno susulena gitare godo'litani noo insa mule wolu maani dino

shoole seeninna sasu laballi miteenni uure seenu lowogeesha biifannota seeda udanno udire hatonno labaluno waajule biofanore udire miteenni ganba yee uure no.

Koo tee Amuraatenna Hanqafaancho Roso Rosiisa addi addi badhi dhagge afidhino hasattora dawartannori hee rara hasiisanno Koo tee Amuraatenna Hanqafaancho Roso Rosiisa addi.

Tini lanemoti sidaamu qoqqowi gido afanitano manna ikittna kuri mannotino sidaammima xawissano udunne udidhe lelitano kuri manitino garri badukini fichee miteni ayirissanoret.

Kuni caaleho kaasi'nanni jaqati kuni haqi loohiha ikkiro manunna baato arishote gawajjantanokki gede kaa'lanno, konirano manu duucha woyite caaleho ikkitano haqe kaasano

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile babbaxitinno akaakilte yaano muuzenna woloota xawissanno.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino rosaano rosiisancho seekkite macciishshitanni noowe

Dananchu co icha addi addi dhibbira reqeccisatenni mannu ikka hoogiro kayinni iwiiwannonna miinjasi akimete fushshi ranno gede hangaarsiisanno Dananchu co icha addi addi.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile mannu biinfilleho woy xumilleho umoho wodhanno seesaati.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro Duunonnihu angate saamunni leelanni nooe.

afini yinanni sidaamu afiinni shiqqanno qixxawora wosina kowisatenni addi addi hedo kayisatenni dagate lowo huwanyo uyitanno mashalaqqe sayisanno sidamu miidiyati.

Misile lame mana leelishano, mito offole noohanna mite ofolinohura anga hayishishanotta, mitu mani anga hayishiranohuna sagale itaranna itte ka'e ikkinotta buuxxa dandinanni

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kuni mati yinumoha ikiro babaxitino lekate kuase dafora xawisano booro leesishanonike te woyi xawisanonikete yaa dandineemo Kuni mati yinumoha ikiro

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

Kuri Kawajjo amma na gibbe hoodete fultanno aleenni xawisummaheri bassa kalaqatenni woyte Beeggitu badhe higge caaqqi caaqqi siimu xaadinna ilate yannara qarra yitanni hadhanni.

Qaaqqulu mine goxano woyte ma'nate iima shumaranokki gede kone insa uduune kofaho usurenna hakko sumare hakko dee'enna fushine ho'laniho kuni uduunchi.

Konni woraqattu aanna noo borro sidaamu affinni borreessinoonnitta ikkitanna rosaannotte maxxaffatti. lamala kifile rosaanoho , egenno afiratte lowo bue noosiho

tiini alenni leltano misile mati yinumoro .betto calicho offolte umo sedise usudhite alenni duune udaano udidhe woroni buula qodhite dinicha sholo'litanni noo.

Tini misilete leelitanni noot maatiya yinumoha ikkiro bire aliba tvet lamu xaawi uure noohu leelanno ise danase kolishote yaate yinanni

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

biifannoha galate ikkanno mine danchu garinninna deerrasi agadhino garinni minnoonniha ikkanna konne mineno minnoonnihu siwiilunna kinchunni ikkino gede la'ate dandiinanni.

Dadalu giddosi addi addi horo aanno aanno horo giddo manchi beeti umosino ikko maatesi woyeesate lowo horo giddosi addi addita aanno

Co imma agarre qixxeessinoonni sagale Co imma agarrikkinni qixxeessinoonni sagale itate hagiirsiissanno Itate dihagiirsiissanno Inte ka nihu gedensaanni looqi looqi intanni yannara tashshi yitanno assitanno.

mini uduunni giddo mitte ikkitinoti wosinunniwa haratenna addi addi qixxaawo heedhuro horonsi'nanniti su'mase masoowete yinanniti ashshagante nootanna mulese xiltu shafeetannihu bno

Huuro biifissano uduuni kuni huuro shaqqite manna macciishshate baxano gede ikkittano gede assanoho faarso fushittanori marte tene basera biifisidhano huuronsa.

Kuri afantino hashshaano yinaniha ikana tini afantino gashaano lamu mitto darga uurite lamunku kolidda udidhe songote albaani uurite noota xawiseemo.

Lamu manni alba alba higge mimmitunniwa angansara haanja muro lawanorre amadde heeshshi yite biiffe qixxaabbino basera kayiissayi nooha lawannoe yaate.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kunni muni waalchira diphate horoonsi'nanniha ikanna konne minne gonxanni daalasinna minnu waalchi gidoonni hige arisho hattono woluri e'anoki gede gargarano uduunichi sutame no.

haqqu looso loosanno manchi bainoha nafaraho loonsoonni hoowe biddi assanni nooha ikkanna, kuni manchino magaazetenni haqqa muranni noota la''a dandiinanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Niwaawete giddonni duu rantino qoonqo moolle amaddino qaallanna lollongitino qoonqo xaaxama amaddino qaalla fushshitine borreesse Niwaawete giddonni duu rantino qoonqo moolle amaddino.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro siwiillilu wonbarre laptopenna maxaafu leelanni nooe.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro phaphasichu qaaqqoho isi udirinno uduunni gedeeha udisiinse heeshi yee kulanni noori noo yaatte

Niyaalu soodonna hawarro labbaahu meyaate Yeedaalanni ayirro itannore hasi ranni ilaalunni xeicha hige xibbunni lemoo anga rooranno Niyaalu soodonna hawarro labbaahu.

maxaafu konni aana leeltanni nooti misile sidaamunnita bayiiriidi sagale ikkitinoti tini shaafeetate yine woshshinannite yaate, hattono borro shaafeetanke kiirote maxaafa yitannoti leeltanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Rosu mine jawa rosaano rossanna ofolte heedheenna waalchu fa'name noowa rosiisaanchu anga badhera qo'le borreessanni noowa dancha gede biifinoho yaate

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino shiwo maragacu maashshinubba

konne darga lowontanni biiffannoti wonbarenna hattono xarapheezzu nooha ikkanna, konni uduunni'ra waajjo kuula buurroonniha ikkanna, woroonnino wanbare noo baatto lowo gede biifinse loonsoonnite.

Korkaatuno labballu noo qae moychu ikko Meyaa beetto ayee dargano labbaahu baarigaaru diugganno yee hedannohuraati Korkaatuno labballu noo qae moychu.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile maalu ledo omolchu sagaleeti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tini aliidi misile leellishshanori arishshote woy soolaarete wolqaati. Arishsho yaa kalaqama baalaho xawaabba uyitanno. Arishsho afantannohu baattote plaaneete aanaati. Arishshote lowo wolqa noose.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tini misilete aana leeltani nooti doogo seesalite lowo geesha biigano doogo ikite leeltanoha ikanna tene seesalite doogo aana babaxinori haranote .

Macciishshate Albiidi Huwato daqiiqa Loonseemmo ikkitote aante xawisate horoonsi nanni qaalla lainohunni miilla ne Misile Doogo tayinsanni malaati ledo hasaabbe.

Hakkunni Misile Atoote kaameelu gane karinota gedensaanni mada hayishshite xagga leellishshanno uytuse Hakkunni Misile Atoote kaameelu gane karinota gedensaanni mada.

Kuni mati yinumoha ikiro xaalala loonsani woyi minani henoni mine ikanna kowichono leelanori haqquni loonsoni udunichino woyi xauluni londoniri yaate

Tinni misille xawisanohuuno addi addi garrin duunonni kinna nootana hattono hakko bayichoo kiina duunate huuxinonhu huuxu nootanna uulano uubino hakke nootano lelishanno.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

konne darga lekkate kaase godo'litanno godo'lanno kaase eessite ka'e mimmitu ledo hagiirre beeqqitanni noo base ikkitanna, hattono lowo manni kaase dukkisanni ofolle no.

Nabbawi yaano gurdinni coy fooliishsho loosummaro Hammaro coy fooliishsho borreessitanno nabbawi Nabbawi yaano gurdinni coy fooliishsho loosummaro Hammaro Nabbawi yaano.

Yii ille daganchu Boroodi Anna ya agurilla ooso wonanni gede duu me hanqinohu oosontellana agurilla mine Waachamo Dikultinonkena abbella yitino iillineemmona !

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tini miailete aana leeltano base mamaati lamunku kuri uuritinori maa asitanoreeti insano mayiira uuritino wolootu ofolte hedheena hani kulle`e afinooniri.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe

Sidaamu isinni tennera togo onte kifile siiviksete rosiisaanchonsa yee maammaahanno Ba ino qae ballu meyaatenna labbaahu taalleenyire ragi ranno Tini yaattono illoonniti rosiissunsa.

Jeefoteno lekkatenni ha ranno manni loosanno uminsanni ha ra dandaa hoogguro irkinse so rooti Jeefoteno lekkatenni ha ranno manni loosanno uminsanni ha ra dandaa hoogguro.

Addi addi dhibbira reqecci yaa co itte ikkituro babbaxxino dhibbi kayinni co imma agadha hoogatenni diamadanno Addi addi dhibbira reqecci yaa co itte.

Mine lawanno garinni e'nanni waalcho loonseenna lame widoonni e'nanni gede mereeroho badannori noowa inxooxxote paarke yitanno borro baqqalu kuuliinni noot3

Rosaanona rosiisano tini rosaanona rosiisanote yineemori kifilete giddi rosiisanchu rosiisanna rosaano rosani nooha ikanna rosiisanchu rosaanote giddo haramani no yaate.

Kuni kursete aana noohu sayinete worrenna sayinete giddo noohu maalunna miqichu shorba ikkanna itateno lowo geeshsa baxissanno. tini giddo daddare worronnitino qaarete. sayinete kawa hige kursete aana noori mankuwa shorba angannite.

Kolishsho eeri phone lamentte maccati isenno woranni uduunichi noohu kurisette aanna nootti leelittanno yaatte xaanno koye misilette aanna worrenna noo garinni

Kunni seenni sidaamu udire biifate garanna umo amaxate gara leelishanni sirbanni no. kunni seenni udirenna umo amaxe biife sirbanni noo gari baxisanoho.

dana wole Galado lawanno Itophiyu kaajjado buudda afi rino giddo calla kinnaamu xeichira goxa afantanno gaamotenni hee ranno Muxxe baxanno mitte hige mittu aleenni gaxigallaati mittu labbaahunna duuchu Gobbate eora buete.

Meya beetto biiffannoti haanja hayisso noowa ofolte mitte angasenni umo amaxxite hattono angasinni haanja darcho amadde alinni kayisse eeli geeshsha waajjo uddano uddidhe ofolte no

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Tenne kolisho culka doogo aanna haranni noohu hudhishu lame leka xoqixoqenna sase leka baajaajeeti. Tenne doogo qooxeesira addi addi Minna afantanno.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile dhiwaminno manna qaareezunni dukke noo manna xawissanno.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Darotenni afi nanni sagale godowu coyi foollishsho moolle heedhannokki gede assitanno Darotenni afi nanni sagale godowu coyi foollishsho Darotenni afi.

tene aleenni oo misile kuni mine ikkinota kultanno kuni mini haqqetenni ikkiki agaduni woy leemmunni loonse biifinsoonniho yaate baatttono arro haadhe leeltanno

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? kuni gaazeexaho yinanni nabambiha ikkiro lowo horo aannoho.

Kunni hijaari biifinse loonsoonniha ikanna konni hijaari horo maati? Hijaara loosanni uduunni gido lawishaho kinchi, siwiila, shaafanna siminto ikitanna Kone hijaara loosano manna mayine woshinnanni?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate bude agadhe noo manni leellanni nooe

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro giwirinnu kulinno garinni loonseenna biiffe nootti wahette muro leelittanno

Yoo agartannori lamente heedhuro hasiisanno garinni qacce hojja mereero qaafotenni bikkitu kaa linsa gedensaanni siqqote woy darchunni malaatinseenna yoo giddoonni sa anno Qolleete Godo le assitanno.

kowiicho kalaqonna qooxeessu nooha ikkanna, kuni kalaqinna qooxeessi lowontanni biifannohu haqqeetenni huxxaminohu hattono, giddosi iibbille gargaranno uduunnicho worre hee'noonni qooxeessaati.

Konne darga addi addi garinni rosaano ganba yite addi addi kajeelisha adhitanni leeltanno insa mule leeltanno manooti insa ledo addi addi seejo adhitanni leeltanno

kawiicho qaaquullu minu gidoyidi howe fante insa waalchoho nooti leeltanni nooe minu cufani lowo geeshsha biifanno kolishshonna waajjo amandoho lowo geeshsha biifanno

konni garinni Rosaanote hasiisanno garinni mini looso woroonni noo qoonqote tuqqo xaadissine taashshinsa qaalla nabbawate qixxaabbe konni garinni konni garinni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

buusa loosate yine duuchu dani haqqenna siwilla ganba assine worroonniwa noo boononna bushsha ka'anni hige nooha shaafanna iillitino dano kultanno borro no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate baxaaxessa ikke ha'micho intannihu leellanni nooe

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaatebaatire leeltanni nooe birewariti

Kuri leellannori borrote uduunnichoti yinaannire ikkitanna su'minsano biire, irsaase, laaphise, qalame, maqase, woleno konne lawannore ikkanna. Kurino umi uminsa garinni horo uyitanno.

Tinni minni saada gido lukuwaho konni lukuwi horo sagalimatenna hire saante tidhate horoonsirano. Konni lukuwi danni duumohonna labaahu waaju leelano.

Loossinanni Lawishsha aante noo qaali suudda gamba Qoroph iweelo konne qaali suudunni assatenni qaalla suwissine nabbabbe Loossinanni Lawishsha Loossinanni Lawishsha.

konne darga buna ganfanniwanna anganniwa ikkanna, konne darga lamu jawani kolishhsu nooha ikkanna, hattono shoole siine hattono, mule sukkare worre hee'noonni .

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro waa hoggobbe nooti lame harre leeltanni nooe.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Galashshuno Doogo ha roommowa diishshichu kushshi yee Loossinanni coommanno malawo itisinoe yiinsa Galashshuno Doogo ha roommowa diishshichu kushshi yee Loossinanni coommanno malawo.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri sidaamu qoqqowi mootima gashshaanchi desita ledamohu leelanni nooe.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Irko qaalla garunni hegersitinokkiha gari male fiche uytinoha woy qaalunnino ikko borrotenni garimale horonsidhinoha lawe leellihero addi addi lawishsha horonsidhe qaallate qummishsha uynsa.

lowonnitanni baxisanno bayichoti kunni bayichinno iiminni wayi worora higge diranni afamannoha ikanna konni wayi qoxeesira haanja muro lowonnitanni biifanoti afanitanno.

Kaameelu aanna duuchu manni haranni nooha ikanna kunni kaameeli mootimmaamme uurisha ikitinoki uurinsha kaameelaati. Konni kaameelinni manaho kaa'lo ikanore haa'ne ha'nanni hee'noonni.

tinni aleni leltano miisile huxxu mule gadhe noo tinni meicho albase kaawa hige noo ise dannaseno dichate goowa koollisho godowase wajote.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Konninni gatoommati qarrame kainohunni darawosewiinni looseemma ikkinina fonqoloho woriidi guma beetto ya ane gedeeta ikkite abbitanni ubbe galtaraatina ledo diba annoena !

konne darga agatttote yine woshshineemmoti nooha ikkanna, tenne agatto giddono dinbissanno agatto yineemmota ikkitana, su'masino qiddusi gorgiisi yinanni dinbissanno agattooti.

Konnira gufonni kayissine marro qoltine mannu mereero wodani gede ofollate mimmiti nera bado badotenni nabbabbe Konnira gufonni kayissine marro Konnira.

Tini beetto ayirado polisete uduunne udidhe lekkate lowo geeshsa biiffannoha waajjo koatte wodhite angasera soqqo lawannore amadde badhesenni babaxinno dani muuziiqu udunnicho amade noorira albanni kultanni no.

tini misile huxxa qorqorotennni huxxinoonniha lellishshannote giddoonni hige gallanni mini woy hee'nanni mini biiffino kuula buurroonnihu leellannni nooe weseno nooti leltannoe

Baattote aani doogo kayinni lekkatenni shalleettetenni xexxerrisunni lame lame ikkitine huuro ne naggi assitine baajaajetenni kaameelunni baawurunninna nabbabbe Baattote aani.

KOnne darga leeltanno wedelli loosani leelannori addi addiri lowo geesha danchaho insa mule noo mini giddo addi addi maate miteeni ganba yite heedhanno

Tenne ikkitonsanni dumensa ledo mitto biso ikkitinokki gede ikke macciishshamansara dandaanno Tenne ikkitonsanni dumensa ledo mitto biso ikkitinokki gede ikke.

Waa sagalimmate niwaawete giddonni hayishshi rate gorsu loosira addi addi fultino xa mora dawaro niwaawete amado maashinnaranna w k l Waa sagalimmate.

Giddodosi waajjo ikkinohi aanasini noo qoshi kayii kuula lawannohu asnasino ingilizhagnu afii borro borreessinoyi uduunne hayiishi'nanni saammuna lawannore haanjurich aana worre hee'noyi.

Woroonni noo qaallara niwaawete giddo Lawishsha noonsa garinni fichensa borreessitine Danguri xeenu anjenni gidu ba a lae coy fooliishsho loosse Woroonni.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro isilaamu ama'nanonnsa mine heere quraanna rosanni noo

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Qachu manni Kawajjo qaxxaro Mooraanchote gede seennu angichunni macciishshe beettose oliwa ole seejje kulannae saaloomma Qachu manni Kawajjo qaxxaro Mooraanchote.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina shiqano labalu lekate woxitano koate woyi danasi bifado udunicho afirina'nniha bifado ikasi bunxemo

addi addi angate ogimmanni loonsannih giddo beettu elekitiroonikisete uduunni giddo mitte ikkitinota mobayiile loosanni xaadisaninna gatamaranni afamanno base ikkaseeti yaate

Kowichoo nooti miislee xawisanohuu ebbino diikote hiiratii essenno luukotte duunati haako baychonno baatignu maani luuko hiirani nootana haakenoo sharuuno miite xawsanno.

KOnne darga leeltanno addi addi garinni maricho loosanni leelanno kuni dargi addi addi garinni babaxino sicco addi addi horo aano

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile ayyaana ayiirrisara fulino mannaati.

sagale maalunnita loonse abbineenna noote mule birciqqo makifachu maanku daaxxunna hattono lamu baccichira maaalu sagalenna badhensaanni hige mannu ofolle no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

addi addi daninni seesa worre biifinsanniri giddo kolishshunna bilicci yaanno kuulinni biifinse loonse seekkinoonniha seennu goowaho wodhanno seesa lawannoho yaate

Badhiido fanu makinni makinu uurano dariga woyi paarikingete uurinotta leelishano kuni makini danasi bicca qalamenni biure biifinse loonsonniho kuni makini waagasino wude ikkano

Addi addi xiinxallo Loonseemmo leellishshanno garinni Alamete aana konni co imma agadhateninna dhibbinni kiirote miloone ikkanno co imma agadha hoogatenni daannore manni xoqolamanno.

Kuni misilete la'neemo beeti shomboqichuni loose suusulete gede ase faarisonna siriba dandaano tinino lowo deeri oggimaati woyi busuleeti yaa dandinnani

Sidaamu daga dagoomina qoqqowu mootimanihu diru soorro ayaanira isono fichee canbalaalate baalu miteeeni ganba yee ayirisani noota misilete aana buuxisisino.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sagale ittanna meentu beetto amasera gurishittanni nootti leelittanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro rosiisancho qaaqqulle ganbba asidhdhe offolitte anga diriirisitte nootti nna mittu qaaqulli uure noohu leelittanno

Kuri gobatte sirbatenino iko wolurinino ikko egentinota ikanna kaameruni haadhanansa sirbitani noota misilete aana buuxo asinoomoha kuleemo yaate kone mana.

Alba yannara mannu egensiishsha afuunni kulanno woyi duduwanno. Konne egensiishsha afuunni kullanni woyiite kayii huuro naggi assano uduunnicho horonsi'nanni dudunbayi.

Tenne misile aanna la'neemmori maattiya yinummoro kunni caareho. isinno lowo horo aanno, mayiinnitta yinniro huxxa isinni huxxi'niro lowo diro keeshanno nna saada di hiiqittanno

Nabbawate Albaanni Loossinanni huuro ne daqiiqa naggi assitine marro marro qoltinanni Looseemmo nabbabbe Nabbawate Albaanni Nabbawate Albaanni Loossinanni huuro ne.

Ijaara woyi fooqe, fooqete woyi ijaaraho yineemohu manu noosi bikkini loose dadalohonna hatto mootuma biirote horora horonsidhano gede loose aano

Iimanni gordoho guunjo tunsite amade no ikkirono base alichame haanja muro batidhino base ikkitinohura baxisano sa'ne sa'ne gidu giddo mine minoni gide agadhine ofollinanniha.

koilshsho kameelu doogo aana duuchu kameeli noohu giddo danasi waajjo kuula afirinohu seekkine biifinse awawa worreenna noohu callichisi doogote kawaanni no

Konne darga addi addi uduuni leelanno kuni uduuni giddosi addi addi horo aanoho insa mule noo mini aano horo addi addite

konni qooxeessira quchumaho adawa agartanno mannooti uurrite nooha ikkanna, kuri lamu adawa agartanno manni badheenni mittu kaameeli uurre nooha ikkanna, hattono bajaajjubba no.

Doogo loosante gooffinokkiti leeltanno. Qacceteno boboqantinota labbanoti loosante goofinokki doogo no. Ko'o xeertote kayii jajjaba hijaarra leeltanno. Yannano hawarro labbano.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Hala'lado ikkino waay woy diriirino woy garino waay aana e'ara ikko fultara martino woy daggino arrishsho caangi waay aana xuruura kalaqe uwinohunna waay gamira fultino haqqeeeti.

Kuni laneemmohu goowaho wodhinano seesu uduunne ikkanna konne seesu uduunne musilime woyi arabete gobba manni wodhanoha ikkanna Kuni uduunnichi anano kolishu Dani noosi

konni umi aana dandaanno borreessitino su mi ledaano la e yitannori ka ino hedo bokkeessatenni gara ikkansa buuxi konni konni.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune

qaallate fiche borqaallu konni garinni aantete noo giddonni hasse fushshate mitii mitannokki qaalla ga renna fiche hassinanni borqaallu gede kaa linsa.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro jakki amasi ledo goowa cu'mire footo kainnotta xawissanno

Kuni ganbooshu faiymate uurinshi mine woyi nafara ikanna daga fayimate uurinshiwa dage umonsa layidhani noota misilete aan lanoomoha ikano yaate.

Suwise coyi ranna borreessa illachishshannohu mittu manchi umosi seekke xawisa dandaate aanaati Suwise coyi ranna borreessa illachishshannohu mittu manchi umosi seekke xawisa.

konni woroonni noo Insano Agarixa diishshichu togo xa mora dawaro niwaawete amado garinni coommanno malawo mama wodhanno borreessitine dawarre konni.

Kunni haqu aanna heedhano lobo noonsa buubano ce'a widira hige gaamamanoha ikanna kunni risaho yinnanni ce'ichooti kunni ce'ichi maala calla saga'lanoho.

Xisso bisu Beeggitu heddino garinni Dikito oota darshanna madate qarqari iibbabbanna hadhara gutte fultu Xisso bisu Beeggitu heddino garinni Dikito oota darshanna.

Irko hiikkonni borreessate taqirano borreessate albiidi gafira borro tantanate woyyeessate muccisatenna tuutoonsate mommoddituro Hakkonne ati loose leellishinsa woy deerrantino ledo hasaabbe irko assinsa.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Waa wodhinanni jooke, jooke woronni sayinne lamentanna hattono wolere woranni kurise, tini jooke manaho waa wore alibani biricciqote ledo woranite

Tini misile leellishahannonkeri biifado beetto umo fixxidhe noota shaalado hojjaameete ikkitanna umiseno uddidhino uddanono hojjaaeno lowo geeshsha baxissannota beetto leellishahanno.

abbe ayidde wolu Ani yiteenna abbe ayidde wolu Ani Ani wolu ayidde abbe yiteenna agure gudannoe yaanna anenku ane dayommo !

qola dawaro mote Xa hoogihu qola dawaro mote Xa Xa mote dawaro qola hoogihu daga aate albaanni Agi soicho yaanno !

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile babbaxxitino dani busukuutenna woleno konne lawannoreeti.

tini beetto egensishshiishsha loossanni noote e birr horoonsidhe yaanno egenshshishsha kullankera yineeti assinanni hee'noonnihu yee hedeemma ani konnira kuni egenshshiishi duucha kuula afirino

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile maccate wodhinaniha wirelesse maaciishshancho xawissanno yaate.

Kuni anfirinni minonni mineeti, kuni mini anga ajino mani jaju woyi womaadha hooge galate woyi loosirate ga'nino woyi minino mineeti

borreessitino qaalla Loossinanni mimmitinsa ledo hasaabbanni taashshidhanno gede assinsa borreessitino qaalla Loossinanni mimmitinsa ledo borreessitino qaalla Loossinanni mimmitinsa ledo hasaabbanni.

lamu mini mereero noote kinchu doogo aana mittu manchi albaage haranni heereenna sasu goommi bajaaje isiwa higge dagganna badhensaani jawu ilaali noota anfanni

maxaafi ne giddo hasaabbanni borreessittanno noota Qolleete Godo le yitanno yannara mitiinsannonsari heeriro la anni fanne maxaafi ne giddo hasaabbanni.

Egennaa misa mitte mittenta qoonqote tuqqo woy mitto mittonka qaali suude hattono qaalla shotu garinni nabbabbe gudduro wole loosiissanno qaalla ledde uyinsa.

Bummama siina bunana siinate jawanu sayiiki ikkanna mittu beeti amade xorshani noota misilete aana lelishani buuxisisani noota la`e badoomoha ikkano.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Hawassa union akkadame rosu mini hoowe ikkase leelishanno koni rosi mine rosaano ha'la'ladunni rosanno rosu mine ikkanna hattono lowo rossanno gumaame ikkitino

Lamalate Rosi Umo Qeexaala Barru Rosi Amado Lawishsha Qaali suude xaadisanna babbada qeexaa l inannihu qeexaa linannihu Nabbawa konne qaali suudu deerrinni nooha xaadinse nabbambiro qeexaa linannihu yaanno qaale ikkanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile sagale coommishanno duummo tumaati.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino dadalu basera intanni laalo batidhe no

Co itte ikkitinokki lamenta hedo la inanni aanchitine hattoo sagale kayinni intanni woyte looqqi heewisiissanno hedo niwaawete giddonni looqqi assitannonna tushshiishshanno Co itte.

Tini lelitano songgo sidaamaho dirru sorro ayanira ayana ayirisatte miteni ganiba yitte ayirisani afanitanoha ikana sidaami dirri sorro ayana ikassi lelishshanohu udidhno uduninna siaqotenitti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate ortodokisete manchi anga masiqale adhite hadhanni nooti leeltanni nooe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

irkissannoreetiro Fidalsate wodho garunni horonsi noonni Assaawete albi gedeni taale Tuuta ofollinoro Tuuta mereersitinote Coy Fooliishsho Qinaawo Qaalla hasi noonnire xawissannote Guuta coy fooliishshuwa ikkitino Coy fooliishshuwa shotu garinni Sidaamu Afii.

Co ichu bisi foole yannara nabbawate rankensanna dandoonsa ganannokkihura mannu mereero woyyeessidhanno gede assatenni ofollate dimitii minanni Co ichu bisi foole yannara nabbawate.

mmo hanni ki ne albaanni sase hanni aleenni noo borrote guffa borreessitinoonnita marro lawishsha mitteenni no Loonseemmo Loonseemmo hanni ki.

kuri lelitanori sidaamu manna ikitana kuri maninotino fiche caniballa ayirisanni nore ikitana kuri manotino aniganisaara siqqona woniqqo hattono gonifuwa wodhite ayirisani afanitano.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino

agattote giddonni mitto ikkinohu kuni meeta yinanni agattote danaati. tini agatto kaajjadonna dimbisanno agatto ikkitino gede manna baalaho xawoho .

konne darga sidaamunniha budenna balchooma leellishate fulino manna ikkanna, kuni mannino qeexala qeexa'lanni hattono anga siqqo adhe ledeno angasara sidaamunniha sicco amadino mannaati.

mini harre ledo fiixoomu nooha lawannohu kuni gobba harrichooti yine woshshinannihon, hattono tenne harre mini harrewiinni badaaseri danansaatinna gobba galatenniti.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile lowo geeshsha baxisanno quchumanna qooxeessaho.

seekkitine marro mannunna saada injiitino heeshsho hee ra qoltine nabbabbine aante noo xa mora dandiitanno seekkitine seekkitine marro mannunna saada.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuni laneemmohu uure no manna ikkanna kuri manni gidoonni shoolu Mani kaayiini anga imira qole Gotti asse noooha ikkanna Konni Mani gidono kaayiini mittu u're anabbawanni no

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Qoonqote Tuqqo Qaalla gon doo dhi gondoodhite mac ciish shan macciishshanni max maxxate bax tan baxxitanno ween laweennasi san nok kisannokkihu aleenni noo qoonqote tuqqo.

Tene qummi assanno darga amado garinni taje maqissanni qoltanno xawissine borreesse Tene qummi assanno darga amado garinni taje maqissanni qoltanno.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro hawassi quchumi misile leeltanni nooe.

Minu addi addi horo aanno anno horo giddo maate ganba yite miteeni heerate ikko addi addi mini saada heerate lowo horo aanno

Hakiini guranna qiniite woy kawa balanxe albinna badhe doogo xabbe ka a la e dayee iillannonke kaameeli leeltanno hayyo hasi ra noonke Hakiini.

konne basera lekkate wodhinanni koattenna mannu lekka koattete giddo uurrite nooti leeltano yaate, hattono koattete dani bullaho maasaruno badhiidinni kae albaanni dayiinoho.

Kifilete giddo addi addi mitiimma noonsa heedhuro hasiisano garini ayeeti gurda kaa linsa Kifilete giddo addi addi Kifilete giddo addi.

Kuni ikka hoogiro Wole meessi co imma huntannoti kayinni addi addihu fayyimmate qarri bisinke co imma agadha hoogate Kuni ikka hoogiro Wole.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate duume borro hashsha xabbannoti leeltanni nooe

Mina duume qalame ringe minonite tenera iimani hige masikotete xuluwa calla leeltano minu hunda gatate mite mayi beetto ofolte manna huccidhanni nooti mararsitinoe.

Sagale loosi'niro wodhinannita qaarate yinanni. Mitu manni ise diwodhano. Korkaatuno mayiirati yinumoro cogaarru dhiwannonsa manni diwodhano yaate. Tennehu daniseno ayee woyite hanjaaholla.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro dankiira yaano agatooto leeltanni nooe.

konne seekkite ha runsinsa giraafete giddo borreessitinoonni ikkito Mini Looso mitteenni xaadissine mitte harancho gufo hattenne gufo halashshitine annu annunkunni daftari ne aana borreesse.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mannu uullanna shaette aanna offolle noohu leelanno

Egenshiishu addi addi hooeo aanoho aano horo giddo babaxinore addi addi uduuunicho bande afate lowo horo aann iso sunte heenooni base ka'ate lowo geesha hagiirsiisanno

Xa tini missile xawissanni noohu ninkera huuro aannoha, faarsoo faarsinanni macciishshamme kalaqaaha, faarso kayiisate injeessanno uduunnicho; kolishshu kuulinni buurame aanaho babbaxxitino fidallanna kiiro afirinoha huurote uduunnicho xawissanno.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro miteenni gamba yee noo manaati.

lamu dani agtto nooha ikkanna tinino dinbissanno agatto giddo gaamantannoti budu haraqeeti yinanniti addinta manna lowo geeshsha dinbisse umosi hawanno gede assitannote

Konne darga duunaminno uduuni addi addi garinni loosamino uduunichooti kuni uduuni aano horo addi addi basera huuro aate lowo kaa'lo afirino

Konne daraga adawu agaraano leelitanni nooha ikanna ortodokisete ama'no manni ayaanna ayirisanna Konne darga qaru kalaqamano yite agarte noori leltano.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino biiffanno doogo makeennu hatee doogora noo manni leellanni nooe

niwaabba mereerinni mitte woy uminsa borreessite kifilete shiqishshannota odeessaancho eersaanchonna hasaawu borro kiiro diraama w k l hojjinni hooffillaanna gaamonni kifilete deerrinni huuro gotti assite nabbabbanna macciishshite agarranni rankenni taashshitenna xawisse.

Nabbawa daqiiqa Geedimu roore yanna lame lame ikke woy woraamunna bulaa millisanno Nabbawa daqiiqa Geedimu roore yanna lame Nabbawa daqiiqa.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate mancho uddidhinoha lawannohu ashangulle uddidhe nooti leeltanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Kuni misilete aana leelani noonkehu sirbaasincho ikke xa kayiini albaani fule umisini gitaare ga`mani fule zafanani noota ilenkeni la`noomo gede kuleeemo.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate mannu seesara yee ikkanni noote

Cufanu faname noo waalchira shiimu qaaqqu waalchoho ofolle lamente angasinni afoosi cu'mire godo'lete hasiisannosire waajjorichonna saffe lawannore albaanni wodhinohu ofollino

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Isayyo Borreessa daqiiqa Danchaho lollonginsoonni Loonseemmo qaalinna duu ramino qaali mereero noo Techo isayyo borreessitinanni Isayyo Borreessa Isayyo Borreessa daqiiqa.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate simi kaardete tini

Kunni leemiichunni loonsanni budeenna loosi'nanni yannara mixashote aannanni dinbanni uduunneeti konne loosino manni hiitto ase xiinxale loosinoro lae lowo geesha maa'laloomo.

Inteemmo sagale mittu dani amado foosferese yinanni shiilla gedeere calla afidhinote Inteemmo sagale mittu dani amado foosferese yinanni shiilla gedeere.

Kuni beetti muuziiqu udunnichi giddo mitto ikkitinnota gitaare suxxe tenne gitaare godo'lanni no. badhesinnino lowo seesu uduunnichinni loonsonni woy biifinsonni bayichino baxissanno.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno maxxafichu leellanni nooe biifannohu

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini tini sidaami gobba leellishshannote

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile le'e noo laalooti.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro bifaanoti tigiraanya umo loosidhino beetoti.

Rsn rosiisaancho Niwaawete woroonni noo xa mora dawaro macciishshitanni qolta gede Danchaho Rsn rosiisaancho Niwaawete woroonni noo xa mora Rsn.

Kuni lellannohu duumo shunkurta ikkanna horosi maat yiniha ikkiro, sagale loosi'nanni woyite lawishshaho qaamatto loosi'nanni woyite qaamatto su'nisate ikko biifisate lowo geeshsa danchaho.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kuni la'neemmohu egeenshishshu lowontta danchaho la'ne ka'ne huwanttummoro kaala'nonke konnira egeenshishsha la'ate lowo owaante afi'neemmo daafira egenshiisha harunsanna (huwata hasiissanonke)

tini aleni yiinumoro misile maati .yiinumor. lowo gidi gido manchu uure noo. qoleno angasira mayike amade noo isira ka"anni loowo haqena loowo lowo qae leltano.

Tenne miislera lammu wedelli nootana ensanno buudu uudune siddamu wogaa lelishate wonaltanni nootana hattono badhensanni loowo manni nootanna taash yiinosatano xawisanno.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino ortodokise maga'nitanni nooti leeltanno

Gaamo gaamotenni ikkitine doortinoonni saada heewisiisatenninna heesagisiisatenni borreessitino coy fooliishshuwa hasaabbe Gaamo gaamotenni ikkitine doortinoonni saada heewisiisatenninna heesagisiisatenni Gaamo gaamotenni.

Doobicho kuni doobichino misilete aana leelani noohu dubbu saada ikke woyi dubbu saada widira gaamamanoha ikke isino dubboho calla heetano.

Ananase ananase manu baattotte aana kaase loose iillishe dikote shiqishano laalichoti kone laalicho hidhanohu wo'ma woyi murimuronihha ittatte hidhe ittanni hara dandaano

Konne darga geeru ganba yee addi addi bude leelishani afamanno insa noo baae addintanni la'ate lowo geesha hagiirsiisanno konne qooxeesa seekine agara hasiisanno

Biirote, tene biiro gidooni noo mana ikkasi leelishano, mitu mani woyi manu biirote offollano mootummate woyi umisinni hajjo gumulatenna gumulisisateeti

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Nabbawa daqiiqa xawissinoonni laalota horose kifilete Loonseemmo miilla nera bado badotenni kulle Nabbawa daqiiqa xawissinoonni laalota horose kifilete Nabbawa daqiiqa.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno danchate baxissinoena

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

mannu gangalatate mare ikko basetenni base sa'ate horonsiranno kuni wayi aana haranno jalbaho yine woshshinaniha ikkanna, kunino leelanni noohu hawaasu garbi giddooti yaate.

Kuni misilete la'neemohu halaa lado digote woyi suuqete mereerishati, kowichono manu hasatosi garinni hasirinore hidhano basseti yaa woyi kula dandinanni

Tini leeltanni nooti misile manchu aana ofollw noo wee'niicho ikkanna qoleno whole kalaqo hatto ikkite mannu ledo godo'litanno woyte lowo geeshsha baxissano.

Tenne kolisho kaameelu harano doogora mannuno saadano tenne doogo aanna haranni noonna hedeweelcho biku aleenni oofanni dayeenna kunni manninna saada gajantaka yee yaadoomo.

Barru baala marro qolle la a haaro taje albite ledo xaadisi rate kaa litannonsa Barru baala marro qolle la a haaro taje albite ledo.

Shaafeeta jilaho woy ayyanaho Isayyo borreessa buurisame worre shiqinshanni budu uduunnichooti Shaafeeta jilaho woy ayyanaho Isayyo borreessa buurisame worre shiqinshanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tenne aleenni leeltanno misile aana addi addi haqqe mite lowidaanna mite shiimamaadda leeltannoha ikkanna tinino lowo geeshsha haanja baxisanno yaate

Meichu bunshe hedinota afi riti qixxaawe noohu wirri yaanno woyte dagunchu Misile Dagunchu meicho la anna meichu woroonni quxante noo maxxara Bi re saada coydhanno waro mitto mare dirmi.

adhitanno gede assinsa haxe haxe kice hibbo Oosote godo le maatto qoccaa qale aleenni giraafete Lawishsha qiniishshira noo oosote godo le giddo mitte Qoccaa godo linanni yannara doortine aantese kultanno shae.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

hasaabbanni borreessitanno qaalla la anni hasiisanno garinni Loonseemmo taashshinsa qoonqote duu rama qaalu Mini Looso giddo fichete sooro abbitannota la ne Qolleete Godo le yitanno sa noommoti qaanganite.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? kuni leellanni noohu rosu mineetinna rosu hoowe giddoonni noo qaaqquulleeti.

Nabbawa daqiiqa kiironni godo linanni yannara assinannire Loonseemmo aantetenni borreesse Nabbawa daqiiqa kiironni godo linanni yannara assinannire Loonseemmo Nabbawa daqiiqa.

daddalo daddalanni mereershira woy suuqete yine woshshinanniwa hirranni uduunni danu tuqu leelanni no yaate. insano giira giidhinannihu maandeju hattono waa hinkii'linannihu jarkaanuno leelanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Xooqanno woyte farro falaqqi falaqqi Qorke duucha yannara mittowa teesse assanno Xooqanno woyte farro falaqqi falaqqi Qorke duucha yannara mittowa.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate badala wonniissite nooti leeltanni nooe

Diishshichu dhagge assi re la anna mittunku ama amanti huuro ne galashshu ka annoti Agari ani yeemmoti macciishshiishshinikinni ammanama duuchanka woyte ittinanniti togoo yaanno uminni shiqqino sagaleeti yee xa mi.

Anni seejjitanosihura woyte Duucha yano Anni Anni yano Duucha woyte seejjitanosihura daannoeha dilawinoena rosiissancho waajje borreessidhinire atewiinni Bakkaayye woshshite hadhino !

Looseemmo Loonseemmo sa u yannara nabbambe sa nummo umo saleedu aana kayinni ani borreesseemma ona seekkitine la e Looseemmo Loonseemmo.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Nabbawate Albiidi Huwato ani massaganna ne ane hoode huuro ne daqiiqa naggi assitine nabbabbe Nabbawate Albiidi Huwato ani massaganna ne ane hoode huuro ne.

Kunni beeti lagaho mereeroho ofole hayishiranni noonna kunni beeti shalaqe uwe siriqiro callu heere mayira mare mereeroho ofolino yee lowontanni hanqoomo.

Nabbawa daqiiqa qoleno babbaxxino ishini way giddora Looseemmo timatenni way burquuqamara dandaanno Nabbawa daqiiqa qoleno babbaxxino ishini Nabbawa daqiiqa qoleno.

Yanna hawarrite. Gorduno tunsanni harayi no. Duuchu mine qote qoteho minnoyi mini no. Mittu mini waalchira kayii mittu beetti ofollino.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate